Vana vadodori vanosiso kuendavo kuzvikora uko kwavanonosangana ngevadzidzisi vanonovafundisa veitamba, veiverenga, veidakara veiita kuti vakure vane ndxondo dzakavhurika.

Kuzvikora kune kodzero yekuti mwana wega-wega vasvika zera rekuendako, atorwe afundiswe kunyazi vabereki vake vanotama muduso. Tinokurudzira kuti vatungamiriri vezvikoro vatore vana veshe vasinga tarisi kuti ndiyani usina mare neune mare.

Vana vechidiki diki vane kodzerowo yokuyenda pachidziyo kunonyora kana varikuzvikora kuitira kuti vataridze kuti vazvisisa here zvavsnenge vafundiswa nemuticha wavo.

Kuzvidzidzo zvepashi uko kunoendwa nevana vadodori kunovawo kunodakadza vana kana vakambofundira vari pabanze veitambatamba kuitira kuti pfungwa dzawo dzimbotambanuka

Zvikora zvedu zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvive nedzidzo yakavandudzika yekuti mwana akwanisewo kushanda nemaoko ake kana kushandisa ndxondo dzake.

Dzidzo yepashi inokurudzirwa kuti mwana weshe aiwane kuitira kuvhura ndxondo dzake kuti akure ari muntu anoda, anova neruzivo neuchenjeri kuti ramangwana redu renyika ringe rakajeka.

Kuzvikora zvepashi zvinodzidzisawo vana vadoodori kuti ave vanhu vakagwinya vanokwanisa kuzvihambira nekuzvifungira vachivandudza njere dzavo.

Vana vedu vadodori vari mazera ekuenda ku zvikora zvepashi vano kurudzirwawo kuti va wanikwe veite mitambo ino gwinyisa mabhonzo avo uye kuti vave vanova vano wadzana nevamwe mune zvakanaka.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwa kuti dei zvavo vantu vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikora pasina muduso kuitira mwana wese kodzero yekuva nekodzero yedzidzo iwanikwa ichidzidziswa.

Zvidzidzo zvepashi zvinoyendwa nemwana wega wega. Tinokumbira hurumende kuti ikwanise kuti vana ava vayende kuzvikora, vasingabvisi muduso, ive dzidzo inopiwa muntu wese.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvinge zviri muberere munoita kuti vana vakwanise kuhamba vega veihanira nguva, veiguma vasizi kuremba vofunda zvakanaka.

Muzvidzidzo zvedu zvepashi vana vanoshandisa zviro zvakasiyana kuti vakwanise kuerenga zviro vanoshandisa zviro zvinovarwrukira nezvavagara vachiita munharaunda.

Zvikora zvepashi zvinoendwa nevana vadodori, vamweni vanobve kumbatso vasina chavarya. Zvinokurudzirwa kuti zvipewo chikafu kuavo vana panguva dzavanenge vari kuchikora.

Munyika medu mawandudzwa mava nezvikora zvakawanda zvinowanikwa peshe peshe mudhuze nemunogara vantu zvinodetsera kuti dzidzo yedu iwe yepamusoro vana vaiwane vasingahambi mumango.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvinowanikwawo zvine dzimba dzekushandisira zvakafanana nezvimbuzi zvinokurudzirwa kuti zvimbuzi izvi ngazvive zvinokwanirana nemazera echidiki kuti vana vasazobata zvirwere mukati mezvimbuzi izvozvo.

Ikodzero yemwana wese kuti ave anoenda kuchikoro kana nguwa yake yakwana kunyazwi aana mari yekubvisa muduso unodiwa pachikoro tinokurudzira kuti hurumende ipindire idetsere vana.

Zvidzidzo zvepashi zvinosanganisira izvo zvinoendwa nevana vadodori vanosisokuenda veinofunda veitamba veidakara veirodzwa pfungwa.

Vanoenda kuzvifundo zvepashi vanokurudzirwa kuti vaendewo vakadxoka zvidxoko zvinodiwa pachikora chavanenge veifunda kuti pawane kuva pakahlamburuka vana veifunda vakasununguka.

Vana veshe vanokurudzirwe kuti kana vasvika mazera ekuenda kuchikora vanodzidza kunotatichwa ngematicha akafundira basa rawo.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvinodetsera vana mukuvaisira mifananidzo yekuti vafunde veitaticha vachiitira kuti vakwanise kuzoreketawo kana kuzonyora zvakanaka.

Zvikora zvedu zvepashi zvinosisa kungewo zvine mabhuku ekuti vana vakwanise kuerenga. Uye mabhuku ekuti vakwanise kunyora. Zvikora zvinofanirwa kunge zvine zvikwanisiro zvekuti vana vafunde zvakanaka.

Vana vadiki vanoenda kuchikora vanosise kune zvikwanisiro zvingava pekugara kana pekunyorera vana vanosisa kuendawo nezvikwanisiro zvavo kuti vakwanise kufunda zvakanaka.

Zvikoro zvedu zvepashi zvirikukurudzirwawo kuti zvivandudzwe zvidzidzise vana zvidzidzo zvakuenderana nenguwa yekuti vakwanise kuzoenda chidzidzo chepadera vakuziya zvavanoda kuita muhupenyu.

Zvidzidzo zvepadera nepadera-dera tinowana vana veifundiswa zvinoenderana nezvipo zvavanenge vanazvo kuti vazozvishandisa kuwanawo ndaramo yavo. Zvimwe zvipo zvinonodzidzwa ikoko vana vanofundiswa kuti vakwanise kuemba.

Vana vanodzidza kuzvidzidzo zvepaderadera vakukwanisawo kushandisa zvivhitivhiti zvechi zvino zvino zvinoita kuti vakwanise kufunda veidetserana veiwana ruzvivo zvinowanikwa pasi rese.

Muzvidzidzo zvepadera dera zviri kukurudzirawo kuti vana vaite mishando inozovapa kuti vave vanonogadzirawo mishando kune vamwe nekudzidetsera ivona veidzishandira veishandisa ruzivo rwavanenge vakafunda.

Zvikora zvepa dera dera zvinokurudzirwa kuti zviwande mundaraunda kuitira kuti vana vadzidze vari vashomani vadzidzisi vavo vakwanise kuvatachicha vachizwa.

Vana vechikora vanodzidza zvikora zvepakati, vanofundiswawo mabasa anozoita ,nezvekunzvera pfungwa dzavo kuti vazokwanisawo kuita mabasa ekunasira zvuntu.

Zvikora zvepa dera dera hurumende yakazo vandudza zvifundo zvayo kuitira kuti vana vatobvawo ku zvikora vagadzira zviro zvinooneka kuti vaku pinda mu nyika vakwanisewo kuzvi raramira.

Vana vezvikoro zvepadera nezvepadera-dera vanoende koofundiswa mabasa emaoko, kuti ramangwana ravo rive rakajeka, vakwanise kushandisa maoko avo kuzviraramisa.

Zvikora zvepadera dera zvofundisa vana kushandisa mushina dzavanenge vachazosangana nadzo uko kwavanenge vabuda kuenda munyika kunoshanda zvinokurudzirwa kuti zvikora izvi zvirambe zveitenga mushina dzinoenderana nenguwa.

Zvidzidzo zvepakati nezvepadera zvinovandudzwa kuti zvive nezvidzidzo zvinoenderana nenguva kuti vadzidzi pavanopedze zvidzidzo zvavo vakwanise kuende munyika veinodzishandira vasinga tsvaki mushando muvantu veinodzishandira.

Zvikoro zvepadera nepadera dera zvovandudzwa ruzivo rwazvo nefundo yazvo hurumende yakazviona zvakanaka kuwedzera kuti vana vakwanise kubva iyoyo voziva mabasa avo emaoko.

Kuzvidzidzo zvepadera nezvepadera dera kwaakufundiswao vana kuti vaite mabasa vakazviemerera vamweni mabasa avanoita ndeekudzidzira kunasirisa ganda remunhu bvudzi remunhu nezvakadaro daro.

Zvidzidzo zvepadera dera zvakazokwanisa kuvandudza kuti zviendewe nemunhu wese zvisingataridzi kuti indombi here kana jaha tinotenda nehurumende mechidanho chayakatora ichocho.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirwa kuva nekamuri inoenda vana veinozviveyengera kana kunotsvaka ruzivo mumabhuku anenge arimwo imwomwo.

Zvidzidzo zvepakati zvaakuvanikwavo zveifundise vana nezve mapazi emuviri kuitira kuti vatogara veizviziva kuitira kuti vanoda kuzoita madhokodheya vasanoneseka kuzvidzidzo zvepadera dera.

Zvikora zvepadera dera zvinokurudzirwa kuti zvive nemabhuku ekuverenga neekuti vana vawane ruzivo apo vanenge veida kuzvifundira vega pasina muticha unomutaticha.

Mukudzidza vana vanokurudzirwa kudzidza veitamba veisimbisa miviri dzawo kuti vakwanisewo kuzoshandisa zvipo zvawo mune ramangwana vachiwana raramo nepundutso nekusimudzira nyika yawo.

Zvidzidzo zvepadera -dera zvinovandudzwa nehurumende kuti zvive zvinodzidzisa vana kuti vave vana vanogona kuzvimiririra nekuzviitira mabasa avo. Vabva kofunda vasaemera kuzopinzwa basa neumweni muntu.

Zvikora zvepakati zvinoendwa nemwana anenge abva kuchikora chepashi zvinosiso kutora mwana weshe kunyazi akundikana muzvidzidzo zvake kuti vamudetsere mune ramangwana rake apo pavanenge vakumudzidzisa mishando dzemaoko.

Zvidzidzo zvepadera-dera vana vanombosisowo kuva nenguva yekufaranuka vachitandanudza pfungwa dzavo veiterera magindimukindi veitamba veiemba.

Zvidzidzo zvepakati zvinoendwa nemwana anenge akunda muzvidzidzo zvepadera zvinosisirawo kutora awo vanenge vakundikana veivafundisawo zvemaoko kuti vavewo neremangwana rakajeka.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirawo vana kuti vaishandisa zvipo zvawo zvavanazvo zvakafanana nekutamba nemitambo webhora uye vachigwinyisa mwiri dzawo zvinopa kuti pfungwa dzawo dzimbo pambanuka pavanenge vachifunda.

Vana vedu vachibva chikora chepashi tinechishuwiro chekuti weshe apedza zvifundo zvake aende pachikora chepadera kunyazwi azi kubudire zvakanaka anodzidziswawo mabasa emaooko kuti azova nendaramo yakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinowanika zveiunganidza vana kuti vandotorerwa pandau imwechete kuti vasvikire pachikora pamwechete zvive zvakarongeka mwana asazozwi aazi kugume kuchikoro iye akabva kanyi.

Muzvidzidzo zvepadera tinowanika vana vachimbounganidzwa kuti vataurirwe maererano nendaramo yavo yavanorarama munharaunda dzevagere.

Zvikora zvedu zvapakati zvinovandudzwa kuti zvivewo nemidziyo yekuti vana vakwanise kushandisa vari pachikora ipapo vachikwanisa kuzobvawo vane ruzivo rwakakura.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinowanikwa zvine vafundisi vakafundira basa ravo neunyanzvi ,vanombounganawo veifara nekutaurirana zvavanosangana nazvo mumishando dzavo.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinowanikwa zvimweni zveitendera vana kuti vaende kogarireyo vasina vabereki vachidzidza vachibva mumakamuri avanenge vakapiwa pachikora.

Zvidzidzo zvepadera zvinobva vana pazvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvivandudzwe zvive nezvifundo zvakanyanya zvinoita kudzidzisa mabasa emaoko kuitira kuti vana vanobva apapo vandozvishandira.

Kora zvepadera dera zvinombosanganikwako nevana vachikwanisa vachiungana vavhiudzana kuti zvii zvinombotarisirwa pavari panguwa yekufunda pavanenge vari pachikora apapo.

Muzvikora zvepadera panenguva yekuti vanodzidziswa nevadzidzisi vavo. Veitaurirana nekuudzana kuti vaone kuti muntu zvafunda vazvizwisisa ere.

Vana vechikoro vanofunda kuretu, vanosisokuperekedzwa ngemovha kuchikora, kuti vasvike kuchikora vasina kuremba. Tinokurudzira kuti zvikora zviwande muberere muntaraunda inogara veruzvinji .

Vana vanodzidza kuzvidzidzo zvepadera dera vokwanisa kushandisa michina yechizvino zvino pazvidzidzo zvavo. Kuitira kuti vave vanenge vakavandudzika kuitira pavanopinda munyika kundoshanda.

Zvikora zvepadera-dera zvinodzidzisa vanhu nezveutano kana kuva madhokodheya zvinosiso kunge zvine michina, kana zvekudzidzisira vana kuti vaone zvavachada kuzonosangana nazvo vava pabasa zvakakwana uye zvakavandudziwa kuti zvive zvinoenderana nenguwa.

Kune zuva rinocherechedzwa vashandi vanenge veishandire nyika. Zuwa iri rinocherechedzwawo nekuzvikora zvepadera-dera. Tinokurudzira muntu weshe kuti ave anoshanda nesimba.

Tinokurudzira kuti vana veshe vanenge vanendxondo dzavo dzakapinza vakwanise kuende kuzvidzidzo zvepadera-dera kuti nyika yedu ibudirire, ive nevana vanokwanisa kuzogadzirawo zviro munyiika mwuno.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinowanikwa zviri muntaraunda dzirikuretu. Tinokurudzira kuti dai zvavakwawo zvakawanda, zviwe zvinobatsirawo vana vanobva kuntaraunda dzakadzakira.

Zvikora zvepadera-dera zvinovandudzwa, kuti zvive nepekuvata pevana veigara veiende pazvidzidzo zvavo nokuti zvikora izvi zvinovakwa kuretu nekunogara vantu.

Muzvikoro zvepadera dera zvava kuda kuvandudzwawo kuti zviwanikwe zvine michina yazvinoshandisa pakudzidzisa vana, kuti vazobuda ipapo, vabude vane ruzivo rwakadzama nezvemishina dzinowanikwa mumabasa avo.

Zvidzidzo zvepadera-derawo zvinobvumidza vana kuti vatsvake pekugara pasinde nechikora veifunda veidzokera mimbatso dzavo. Zvinokurudzirwa kuti vave vano chengetedza utano kana vasiri kuvabereki vavo.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinoendwa nevakomana nevasikana zvinokurudzirwawo kuti zvizodzidzisa hunhu kuvana vanenge vanofunda iyoyo kuti vadzoka munyika vasabatwa nezvirwere zvakasiyana siyana.

Zvikora zvepadera dera zvinowanikwa zviri zvishoma uye zvinowanikwa zvisina zvikwanisiro zvakakwana sepekugara pevana zvichizowanikwa ivo vana veigara vakaungana muchimbatso chimwe chete.

Zvikoro zvepadera-dera zvinopawo vana nguva yekugara vari vega kuzvimbatso zvavo zvavanenge vakapiwa vachikwanisa kuzoerenga nekushandisa midziyo dzavanokwanisa kushandisa pachavo vari kuzvimbatso zvavo.

Zvikora zvepadera dera zvinosisirwawo kuvakiwawo kuti zviwande kuitira kuti muduso unobviswa uve unodzaka, Uye tinokurudzira hurumende izviisewo kuntaraunda dzinogara veruzhinji.

Zvikora zvepadera dera zvishoma mukati mwenyika yedu. Zvinokurudzirwa kuti dayi zvavakwwo zviwande uye kuti zvivakwe munharaunda inogara veruzhinji kuti vana vasahambe mimango yakakurisa.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvinosise kuva ne zvihlayo kana nezveku shandisa zvaka kwana kuitira kuti vese vano dzidza ikoko vadzidze vaka sununduka.

Zvidzidzo zvepadera dera zvidzidzo zvakanakire nyika kuti inowana vana wanenge wakakwenenzverwa paruzivo weishanda mishando dzavo weishandise nxondo dzavo kuti nyika yavo iende mberi.

Zvikoro zvapadera-dera zvofanirwa kunge zvine midziyo yakavandudzika inofanirana nenguva kuitira kuti vadzidzi vanobva ipapo nyangwe vakazoenda kunyika dzevamweni vasakaruka veizoona zviro zvinenge zviri muzvibhehlera zvevamwe.

Zvikora zvepadera dera vana vedu vanoenda vonofunda nekudzidzira mabasa avo avanoda kuzoita veibva apapo tinokurudzirao kuti muzvikora muwanikwe zvikwanisiro zvakafanana nemishina dzinoshandisweyo.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvino siso kunge zvino sise kunge zvine dzimba dzakanaka dzekuti vana vange vei atamwao kana vapedza kudzidza zvidzidzo zvavo nekuti zviri kure ne nharaunda dze amweni.

Zvo zvepadera zvowandudzwa nehurumende kuti mwana wese akwanise kuzvihanira kana aendeyo adzoke ane ruziwo rwebasa raanenge achifundira akwanise kushanda eidzidetaera nekudetsera ntaraunda yake.

Kuzvikora zvepadera dera kunofundiwawo fundo inoita nezve zvekunamata Musikavanhu zvinokurudzirwawo kuti avo vanoda kuenda kunofunda zvifundo zvinoita nezvebhaibheri vakurudzirwe vanoita saizvozvo.

Muzvikora zvepadera dera zvinowanikwa zvichivakira vadzidzi vazvo pekugara kuti vakwanise kuva vanobva pasinde vachienda kuzvidzidzo zvawo.

Peshe peshe pane zvivakwa zvinenge zvakawanda zvakafanana nezvekuchikora zvepadera dera panofanirwa kunge pane zvipambureke zvinotaridza kuti muntu kwaanode kuenda ndekuri kuti asarashike ngekupedze mukuwo eitenderera.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinofanirwa kuva zvavandudzwa ,uye nezvinoshandiswamo zvivandudzikewo, kuti vantu vanozvishandisa vazobuda kubanze, vanokwanisa kunosangana vane ruzivo rwakakura.

Zvikora zvepadera dera zvagara zvinofundwa nevanthu vanenge vati vuhumukei zvinokurudzirwa kuvanembatso yekuti vana vagare vakasununduka veienda kunofunda.

Zvikora zvepadera dera kudhaya zvaitoendwa nevana vehwereshenga vanenge vane mare mazuwaano munthu weshe waakuendeyo ngekuti hurumende yakazvivandudza yochozvivaka zvakawanda yochoita kuti muduso uite mushoma.

Muzvikora zvedu zvepadera-dera, munokurudzirwawo kuti muve munokwiridzirwa muvandudzwe, muve nezvinoshandiswa nevadzidzi zvechizvino zvino, zvinoenderanawo nemukuwo watiri.

Muzvikora zvepadera dera ndombi nemajaha vane mukana we kugara pavo vega vachizvifundisa kana vachitaticha mabhuku avo vasina ticha unenge eivafundisa.

Vanodzidza pafundo yepadera-dera vanenge vakwanisa kukunda muzvidzidzo zvavo zvepashi, vanoendawo kunofundiswa mabasa akasiyana-siyana ekunasire mishina dzinozobatsire nyika.

Vana vanodzidza zvidzidzo zvepadera vane mukovo wekumbopinda mumbatso yavanenge vachiyaiya muntu anenge auya achivaudza nezvezvidzidzo zvavo kuti zvinowapei mukati mendaramo.

Muzvikora zvepadera dera tinoona vana vedu veiendeyo veinovandudzwa ruzivo vamweni vanobveyo vokona kuzvinasirira zviro zvavo vamweni vanozoshanda muzvibhedhlera nemuzvikora.

Zvikora zvepadera dera zvinofundisa vefundi vedu vanenge vaendayo kuti vakwanise kuzoita mabasa neunyanzvi. Tinokurudzira hurumende itsigire nezvinoshaikwa muzvikoramwo kuti zviwanikwe.